Wetin b d role wey social media and oda digital platforms dey play to amplify panic around diseases and how public officials fit use dis platform promote correct information social media and digital platform don chang how person dey hear news for disease outbreak as soon as tori burst you fit quickly waka commot for whatsapp facebook titor twitter everywhere dis speed dis speed na double edged sword you fit help people help inform people fast fast but e fit also scatter fear among tori if one fake news about new cases or chaos start e go spread like wildfire people go dey repost without check and before u knw am everybody don dey fear pass wetin dey ground some news sabi run headlines wey go dey hype tori dey dey fit dey talk say deadly virus don reach your area even if d story no too serious d headlines go don raise panic everybord start dey panic dem dey share emotional videos or voicenote dis ones dey trigger more anxiety dan facts, wen too many people rush hospital for slightest symptoms e fit, e fit make d system jampack may serious case no get chance if wrong tori plenty pipol no go trust official advice again dem fit prefer false information pass ones wey wey b wey b obonge, certain group or community fit dey blame fit dey blame for spreading disease leading to discrimination appeal may official channels setup verified account for, how public health fit officails fit use social media na may official their official channels may dem setup verified accounts for twitter facebook Instagram may dem dey post regular update may dem dey show number of cases how person fit prevent am where u go fit test am, all dis verification badges go help people know say dis information na comfam one, local celebrities or community leaders fit talk correct message people go dey lis ten for example small small comedy for tiktok wey dey teach hand washing and mas mass wearing may all dis public health may dem dey work with social platform to flag and remove all dis information wey dey wey wey dey harmful e fit involve pin post say see real facts about d outbreak for here make dem dey host live sections on facebook Instagram make people ask question inside comment dis dey dis one go dey build trust and clear confusion, make local may de public health official dey share information for local language and pidgin so as e go reach more people make dem use short videos voicenote different formats may dem align am for different audience, social media no be one only tool to dey spread panic if u sabi use am if you use am sabi sabi e fit become more powerful weapon to fight dis disease, public health officails and community may them work together make officails give timely and accurate tori make community members confirm dem before dem share dat one go fit reduce panic and save money more lives.

Ho-how public health officials fit balance d need to inform public about disease outbreak and may dey avoid unnecessary panic ahbi or anxiety, naso e b say wen diseases dey begin dey spread publc health officials get heavy responsibility dem suppose dey give correct tori to pipul make dem sabi wetin dey grand but dem no suppose make people fear too much today I go yarn una how dem fit balance am properly first thing b say make dem arrange one channel or two channel like official website plus verified social media pages for all their updates, e good make people know say na there dem go check true information if people dey chop tori for many yawa for many channels wey get yawa confusion go full ground dem go sabi say for every morning by 10am new update go drop weda e get case or e no get case public health officials must dey transparent but dem but dem but make dem dey proportional if dem see five new cases make dem talk am say toh we don confam five new cases for city for so so so city make dem take dem don dey trace am dey don dey test may dem no cause panic make people use mask wash their hand make dem maintain social distance dat dat kin talk go b facts and people go dey calm, if dem talk say city a if dem talk say city a don turn war zone people go fear make dem always follow bad news with clear simple steps wey people fit take dat kind dey reduce anxiety and dey empower people wen ever dem dey share threat immediately dem tell dem go tell people wetin to do for example wash your hands for atleast twenty seconds with soap cover your mouth if u if u dey cough if u get fever may u call may you go hospitol, wen people know say dem get control dem no go dey panic, different people get different wahala some dey read English well some know some no dey read am some some some too dem for provide information for logal languages pidgin yourba hausa igbo so everybody fit understand dem fit also work with community church or mosque all dis their oga make dem dey explain wetin dey sup for ground dat one go build trust suppose be one way talk make dem dey host Q&A for like Instagram or facebook live or maybe even radio calling shows, may people go dey ask questions, If I get headache nah say tom dem dey answer am live dem fit also dey monitor social media trends like wetin b d hash tag wey dey trend so dem go fit dey clear any any tori wey no correct. Public health officials for hold suppose dey hold small small press briefings wey dey dey allow may journalist dey get clear facts so dat dat one go dey reduce all dis um false false news, wen fake news scatter dey dem for rush issue with fact check correction on dat same platform dem fit pay correction so far as say e remain ontop make dem work with all dis social media companies make dem dey to flag ahbi make dem dey remove harmful misinformation, heartbreak fit stress people brain so dem for partner with all dis mental health so dem go dey share care tips, tips may dem host may dem drop hotline numbers. Balance na by giving timely true true updates plus clear actions wey people go fit do make dem use channels wey people trust make dem dey engage community, with all dis strategies public health officials go fit keep people informed and naso dem go fi calm people calm down togeda we fit fight dis disease without fear, una thank you.

How media or social media dey blow health matta out of proportion make am look like say di world don edge. Dis kain wahala dey cause panic, fear and even make pesin dey behave somhow, wen media or pipu for social media dey exaggerate health risk. For example, make dem tok say one new disease go wipe evribodi, one vaccine dey kill pipu. Di first tin wey e go cause na anxiety. Pipu go dey restless, heart go dey beat fast fast, some go even lose sleep. Next tin na fear go enta body. Pesin go dey fear to even go outside, shake pesin hand or chop normal food. pipu go even stop dey take drugs or go to hospital bicos dem hear say hospital dey spread disease. Afta fear, behavioural changes go follow. Pesin wey dey friendly bifor fit turn paranoid. Pesin wey dey go market evri saturday fi just lock up for house. Pipu fit begin dey avoid each oda, make dem stop to send pikin go school. You go see long queue for pharmacy bicos one say you need to buy you need buy choloroquin to vight virus even wen doctor no recognize am. Examples plenty. During covid nineteen, some media outlets exaggerate say if you catch di virus na automatic death. Make many pipu panic. Some pipu dey drink detergent, some dey drink alcohol, some pipu dey drink local mixture just to prevent am. Some die from dat one wey dem drink sef. No no be even virus kill dem. Anoda one na during Ebola period. One fake broadcast tell pipu say make dem baff wit salt water to cure or prevent Ebola. Plenty pipu run am. Some pipu get skin issues, some pipu get high BP. For vaccines issues, somtimes dem go post video say vaccine dey cause infertility plus say e dey implant chip inside pesin body. Dat kain fear make pipu dey reject vaccine even wen na di tin way fit save dem from serious disease. So, if you see say wen health dey out of equation, pipu go dey fit make bad decision. Dem go dey avoid medical help, dey go dey use wrong treatment, dem go dey spread more fear. All dis kain wahala make we dey always try convam news bifor we react. Make we lis ten to all dis qualified health workers and organisations like di WHO, NCDC, Ministry of Health, and make we dey avoid to dey spread news wey never verify. Na so we fit protect oursef even from just di disease or from panic wey fit even worse pass di sicknesses itsef.

I go show una how strategies to identify and debunk sensational wahala plus how community fit promote critical thinking and media literacy. First, check source. Ask who dey publish am. If na random blog or social media post without link to NCDC, WHO or any reputable research dem dey suspicious um. Second, verify wit multiple sources. If only one website dey talk am, search other trusted outlets. If WHO, NCDC or major newspaper no mention am, e fit be fake um. Third, read beyond de headlines. All dis headlines pipu, dey sabi exaggerate well well. Open de article gan gan, find de real data, de number, de date, de study. If headline talk say million go die but article talk say talk say study on ten rats, you don catch false alarm be dat um. Fourth one na make you dey check expert credibility. Wen you find de full interview of wetin any expert talk, google dat expert name, google de institutions wey dey commot from. If dem no get track record for health research make you you no go you no go you won dey lis ten to person wey no even get better track record. Fifth one na make you dey look for conflicting interest. If company wey sell supplement dey form story dey fit hide dey fit hide to sell product. Always check who sponsor dat research article, make e no be sey person wan sell market na e go dey give you news. Another one na make you dey use fact check sites; sites like Punch, punch fact check or African check dey debunk all dis common Before you go share, search Africa check. Na you go put de topic or punch fact check come put de topic. To promote media literacy organizations like community workshop, organize things like community workshop, teach pipu how to spot click baits, check different URLs, now you go dey go from URL to URL make you dey check make you confirm wetin e dey talk. Reverse, use reverse image search. Dis one na make you go carry your image, you go put am for Internet, you go search wetin dem dey talk. If na so e be, e don dey alright. If no be so you go know dey omo dis one na fake news um . For schools put critical thinking, critical thinking, make pipu dey think well well Dem go just dey follow de crowd. If de make dem pikin make dem dey ask question. So for Whatsapp group make dey create debunking trend wey be sey, you know say all our mama dey like show all dis news news news. Dey go just forward am. Make you dey you too create trend wey be sey dey go debunk all dis news, dey go correct all dis false information.

How we fit promote real based health information and block all dis sensational wahala cause wetin health expert policy makers and community leaders fit do. Fir-first thing na trusted channels na im be de main thing. Health experts suppose use official platforms like NCDC website, ministry of health social media account, na im dem suppose use to post updated info Dem fit publish short pidgin post, infographics and videos so everybody go fit understand. Secondly na timely updates. Wen new research drop, share summary within hours. If dem wait waka days e no go fill de gap wit rumors, quick accurate information dey reduce space for all dis sensational stories. Third one na policy support. Policy makers fit fund public health campaign wey dey subsidize fact checking organization and partner wit telecom to zero health website. Dat one go help pipu visit correct information without all dis data wahala. Another one na community engagement. Local chiefs, market leaders, pastors, dem Imams; dey suppose carry hand organize community meetings, street announcement, even town carriers too make dem dey repeat all dis key health messages. Any community leader talk get weight pass flier. Another one na media partnership. Health expert and policy makers show up wit all dis TV and radio houses so dat dey go dey pro-pro-produce regular segments such as something like health minutes, straight pidgin and two minutes each day debunk wey dey go dey use debunk um and share any evidence. Another one na capacity building. Make dem dey train journalist, respon on responsible health reports we wey dem dey create workshop on how to interpret studies to avoid all dis And always dey include context may dem better may dem train all dis reporters That one go reduce all dis sensational stories. Last one na communi champions. Make dem identify community champions make dem all dis dem teachers, dem women leaders, all dis youths now wey go dem use dey spread information whether na Whatsapp group or local gatherings. Give them simple kit tool kits like FAQs, short video scripts so dat dem go dey use. By combining all dis, all dis tactics dey go dey keep, we go fit fight sensationalism and pipu go well informed.

We talk about how evribodi for community fit sabi health risk well well, and how we fit dey stay inform witout fall for sensational gist. First, kno know your correct source. Only trust sites like NCDC, WHO, Ministry of Health or big big newspaper wey dem sabi for Nigeria. na random WhatsApp forward witout link, no believe am Second, cross check. Weda wen you see claim like herbal mixture dey cure COVID, search two or three other sites. Even one small blog dey talk am E fit be lie jare. Always confirm before you share. Anoda one na understand di basic number. Even report say risk don double, ask from from E E increase from one in a million to two in a million? Context dey mata. Numbers pa clear pass only percentage. Anoda one na make you dey question all these emotional stories. If news dey use news like “my pikin nearly die,” ask for data. How many pipu really get dis problem? One case no represent everybody for [?[ Anoda one na make you learn basis learn stu study basics. So dis study wey peer review dey take studies small study or one person trial no mean say na so e go be for everybody for the for, for environment. Check di size of di pipu wey dem sample if na human research. Anoda one na limit your media time. Wen we read every breaking news. For morning and evening dey check all dis trusted channel. After that, waka your life. No allow panic enta your head. Anoda one na community discussion. Come WhatsApp group or neighbourhood groups, make you dey share health news. May you dey discuss for which source or which data dis one be. Dis one go shape una eye well well for collective-sense Follow all dis steps: may may you know your sources, cross check your understand di numbers, question every emotion, make you dey study all di basics of every study. No just dey believe everytin wey you see for online, and no be every time you go dey dey online on top media. Waka for community, you go dey informed. No go scatter your mind. All dis one na one way or di oda wey you fit dey wey you fit know how to understand wetin be di health and all di strategies for to dey informed witout getting all these sensational news wey go dey enta your mind. All dis ones na ways wey we fit dey protect oursef and protect our community from all dis fake fake news nah so e go be

How cultural or society factor dey influence pipu attitude towards tran blood transfusion but watin e mean for health care workers. for plenty culture and societies, how dem take see blood transfusion no be di same tin. Some pipu go talk say make you dey give dem blood sharp sharp if dem sick dey sick, odas go talk say dem no wan collect am at all. Dis one na because of how dem grow, watin dia believe be, di religion or fear wey dey di community. Example, some religious group like Jehovah Witness, no dey gree take blood from anoda pesin dem believe say e dey against dia faith, some oda pipu fear say if dem collect blood dem, fit catch HIV, Hepatitis, or oda sicknesses even tho nowadays doctors dey screen blood well before dem use am, still di fear dey because of watin dem don hear for community or for blog or news. Oda cultural believe wey dey affect pipu na di one wey be say blood na life, and if I take anoda pesin blood I go carry dia spirit or dia behaviour, some place wey dem get strong believe for ancestral spirit or taboo some go even reject blood because dem no wan mix dia own blood bloodline with anoda one. For women wey dey give birth, some culture dey were were dem go talk say if woman collect blood e no go pure again or say e weak. Dis kain tin dey make some women refuse treatment wey fit save dia life just to avoid shame or judgement. Now for healthcare workers wey dey work for different communities dis one na say dem no fit just dey do tins like di way dem like, dem suppose understand say cultural and religious believe dey important to patient, you no fit force pesin make e take treatment wey dem no believe in, instead you go explain di options, di risks and di benefits in language wey dem go understand. You go also lis ten to dia fears, try find common ground. Example, if pesin no wan take blood, doctor fit offer alternatives like iron therapy, Erythropoiesis or cell salvage if e dey available. If di pesin family or community elders get strong say for di decision den go need involve dem for decision too. Communication na key, doctors and nurses suppose ask open minded questions, no judge di pesin and try build trust. If pesin trust you, e fit open up and maybe una go find middle ground, hospital too suppose train dia staff cultural sensitivity and how to handle patients from different background at di end of di day respecting um pipu’s believe while still trying to make dem give dem correct care na di balance wey every healthcare workers suppose learn.

We yarnn about legal and ethical matta wey dey surround blood transfusion refusal, and how healthcare providers fit balance patient choice wit professional duty. First one na patient autonomy. Patient autonomy na law principle. Every compe ten t adult get right to make decisions about im body and im treatment plan. decisions go harm dem, if patients refuse transfusion, providers health providers need respect dia patients choice. Anoda one na informed consent. Informed consent dey very vital. Doctors suppose explain all di risks, di benefits, di alternatives for patients, so dat patients go understand am bifor dem sign any refusal form. No skip any detail. Make consent dey valid. Third one na capacity assessment. If patients dey confused, dey sedated — dats e dey under drugs be dat — e no dey well mentally. E no fit give valid consent be dat. For all dis cases, providers fit involve next of kin, dia legal guardian or di ethic community to decide di best interest. Fourth one na legal duty to minors. Under law, parents no fit refuse life-saving transfusion for pikin. If minor — dats pikin now — e need transfusion to survive, and parents refuse, healthcare providers fit seek court order or involve di child protection services. Anoda one na professional obligation. Doctors dey sworn to do no harm. If refusal go lead to preventable deaths, providers go face ethical dilimmas. Dem fit invite hospital ethics committee, legal consol or religa religious counsel to seek compromise. Anoda one na make sure say you document everytin. Any discussion um , patient reasoning um, capacity assessment or any alternative wey you give patient and any refusal wey patient wrong, e must enta medical record. Dis one go provide go protect both di patient rights and provider legally. Anoda one na make sure say you alternatives. To honour beliefs, providers fit suggest say, um okay, iron therapy na option um, blood conserving method na anoda option. Dis a-approach go show say you respect di patient and e go reduce conflict. Finally, maintaining dis trust and respect dey very important. Even wen providers no agree, dem go talk wit empathy. go avoid to coerce di patient. Dem go dey support di patient emotionally. Dis banners of autonomy and professional duty dey very core for ethical principles for healthcare professionals. Dis na how healthcare providers fit handle legal and ethical site of blood transfusion refusal.

How healthcare workers fit support patients wey no gree collect blood transfusion and make sure sey dem still dey safe and how to manage dis complications wey fit show. yan how how doctors and nurses fit support pipu wey no gree take blood transfusion, weda na because of dia religion, believe or fear. Dis na serious mata because blood transfusion dey save life, but if persin say e no wan am you gats still protect dia right. Still find way make dem no suffer or kpai. First of all, doctors gas sidon talk wit di patient, make dem no just rush give advise, dey gats hear watin di patient dey talk. Na religious believe? Na fear of di disease? Na family pressure? Make you understand why dem dey refuse di blood e go easy to know watin to know di next steps. If na religious believes like Jehovah Witness wey no dey gree take hold blood, some fit accept certain component like Plasma Substitute or medications. So di doctor gas ask dem clearly which kain treatment dem fit accept, e no good to assume say all of dem go reject everything, na watin doctor be say fit do be say if pesin dey bleed, dem fit try stop di bleeding fast wit surgery or medicine like Tranexamic Acid wey dey clot blood. If di pesin dey anemic dem fit use Iron supplements, Vitamin B-twelve or EPO injections to boost red blood cell production without giving blood. Anoda strategy na sometin wey dem dey call bloodless medicine, or blood conservation technique, dis one involve tins like cell savage wey be say de go recycle di patient’s blood back during surgery or make dem use small blood sample test for size and den dem go come improve oxygen delivery wit watin, wit food and drugs. Now watin if complications wan happen, like say di pesin dey loose blood doctor suppose don already plan for dat from di beginning. Dem go need monitor di pesin closely, dem go check di vital sign and den ready to use all oda means wey no involve blood donation. Dem go also dey in constant communication wit di patient and maybe di family patient family to review di treatment part if condition change, also hospitals suppose get clear policy for handling dis kain patient. Everybody wey dey involved di nurses, di doctors, pharmacists, even pipu wey dey lab suppose dey aware of di patient decision so dat mistake no go happen make dem always dey document everything wey patient talk for file.

Watin be di benefits of faith healing and how pesin fit measure and evaluate am healing na wen pipu believe say prayer or spiritual power and divine intervention fit help dem heal from sickness or feel beta, either physically or emotionally. For many pipu, dey work like medicine wey dey touch di mind and spirit. Even if e no dey direct replacement for hospital treatment, one of di main benefits wey pipu de get from faith healing na peace of mind, if pesin dey sick and e believe say prayers, spiritual support go help am di stress and fare wey dey come with sickness go reduce. Dat pesi dat peace and calm fit help di body recover beta na why doctors dey always talk say mental health dey linked to physical health. Anoda benefit na hope, pipu believe say God or a higher power dey in control even wen medicine no give full answer, dem fit still get strength to carry on. Hope na powerful tin wey fit help pesin follow through wit treatment. Atleast live beta despite di sickness, faith healing also fit help pipu come together. For many religious pipu wey dem sick wey dem sick, di whole church or mosque go pray for dem, dat sense of community love or support dey boost emotional wellbeing pesin no go feel lonely or abandoned, dat alone fit give strength to recover. Big question be say how you wan take measure all dis benefits na true say e no easy like measuring blood pressure or sugar level but e still dey possible, one way to check am na through patient self reporting ask di patient how dem dey feel emotionally, if dem dey less hacious, if dia sleep don improve, or if dem dey feel more hopeful. You fit use questionnaires wey measure quality of life for mood. Anoda way na through observation, if pesin wey dey weak before suddenly get motivation to eat, talk or walk small small after prayer or spiritual support you fit take note of am as progress. Also re researchers dey use some tools wey fit measure depression, anxiety, and overall wellbeing before and after pesin for intervention dat one fit give us clue say e dey get impact but make we talk true faith healing no be proper substitute for proper medical care. If pesin get malaria or cancer e still need doctor and treatment, faith healing fit support di mind and spirit but we no suppose use am take delay or reject real medical health.

Watin be di role of faith leaders or spiritual advisors for faith healing and how dem fit work wit healthcare providers to pro to support patient’s physical and spiritual need?. For many pipu especially for di part of di world wey we find ourselves, faith leaders and spiritual advisors dey play big role when pesin fall sick. Weda na pastor or imam, traditional priest or spiritual elders, pipu dey trust dem wit dia fears, pains and sometimes even medical even medical decisions. Na why dia role for faith healing no be small at all. First dem dey give spiritual support if pesin dey hospital or de dey wit strong sickness like cancer or stroke faith healers, faith leaders fit come visit, pray for am, give am encouraging words and remind di pesin say e no dey alone. Dat kain support fit calm di mind, reduce fear and even help healing through emotional strength. Secondly, faith leaders dey influence believe, if pastor or imam talk say pesin suppose take treatment or go hospital along side prayer many followers go lis ten but if dem talk say make pesin no take drugs or make dem no do surgery some pipu fit ignore medical advise. So dia words dey very powerful, e fit either help or harm depending on how de dey use am. Now how faith leaders fit work wit healthcare providers? One key wey na one key tin mata say na communication and respect, doctors and nurses suppose understand say for many patients, faith na serious mata, dem suppose no brush am aside, instead make dem engage wit di faith leaders. Example hospital fit invite pastor, imam, make den sidon wit doctor, make dem use am discuss treatment options especially if patient him fear say di medicine or sugery go go against dia believe. Also some hospitals dey do chaplin service wey be say spiritual advisors dey available inside hospital, dat one de go dey ready to talk to patients, pray for dem and even guide di medical team on cultural and spiritual tins wey fit help patients feel beta. Dat kain partnership dey promote holistic care wey mean say, dem dey care for both di body and di spirit. Di koko be say both healthcare providers and faith leaders suppose understand sey dem dey work for di same goal to help patient, to help di patient heal, live well and feel supported. If dem corporate well well e go redue any misunderstanding, e go build trust and improve how patients go take recover, no be fight between science and faith na partnership for beta health and peace of mind.

Wen pesin de hear about, de hear tok about faith healing e good make dem first slow down, make dem reason am well well, make dem ask questions inside their mind. E fit begin by asking say um ‘’How many pipul don testify say dem cure dem for dis place? Dem cure which kind sickness sef? If your healer don dey promise sey e fit cure anything cancer, diabetes, brokin bone, without any medicine or to do test, um dat one na red flag o. True healing practice no dey paint everything good. Dem go still tok sey wetin dem fit do, wetin go fit go wrong, and wen to see doctor. Next tin be sey pesin go observe if healer dey use your shame to control followers. For example, if your healer no dey tok sey if you no, if you no pay ten thousand naira, your faith no strong and you no go ever recover. Dat one na warning sey toh, dem go exploit you, your pocket, and guilt-trip you. Real spiritual guide no go demand money, or threa ten you wit doom if you no comply .Dem go encourage you sincerely, no be sey dem go dey pressure you, dey hide cost. Anoda side wey pesi-, wey fit make pesin suspect harmful practice nah if dem no get transparency if healer no clear wetin dem dey do, dey dey use long secret rituals wey na only insider sabi, e fit quack methods for inside dey fi dey cover your eyes, dey mumble words wey you no hear dem, collect offering After, de go claim sey na miracle. You suppose fit dey ask sey um, make dem explain wetin dem dey do. If dem vex begin to shout sey na your lack of faith, na sign sey dem dem no want scrutiny. Also pay eye if di healer dey dis-, discourage to do medical care. If dem dey tell you sey: ‘’No go hospital um, na only prayer go fit um, fit cure,, fit cure you. Omo, dat one fit put your life for danger. Good faith healer go sey make you combine prayer wit checkup and herb. Dem go support you carry your medical report – no be sey dem go condemn dem. Hospital place of unbelieve or doctors enemies of spirit, na strong warning. Observe how di community dey behave for um around da leader If followers dey dey praise di leader blindly, de de de de silent anybody wey dey ask question, and dey isolate you from family, wey dey critical e fi Healthy spiritual group dey allow open discussion. family personal choice welcome your family, if dem dey threa ten to cut you off or curse you if you leave, um nah big red flag again. dey trust ur guts and sixth second if you dey uneasy or sometin no clear talk to ur friend ur medical professional or anoda spiritual advisor wic kin experience you get, wetin e fi recommend say may persin combine medicine and prayer dey ask question, dey do research, dey compare different opinion e go protect yourself from any

How traditional medicine fit join body to wes western medicine to promote beta health and holistic care? For many communities especially across south African and oda part of di world, traditional medicine dem dey serve pipu well before hospital and medical show western medicine show face. Pipu trust dia herbal remedies and spiritual cleansing, bone setting and oda natural methods because dem don see am work over time, but as western medicine don improve wit science, technology and research, di question now be say how we fit join both traditional and modern methods together to help pipu beta? One big way na through proper collaboration, government and healthcare institution fit create space wey go allow traditional healers and medical doctors work together. For example, if pesin get chronic illness like diabetics and ulcer and e dey use herbs to manage am make e fit still go hospital to do test and monitor him health instead of making one cancel di oda both side still dey compliment each oda. Anoda way na training and education, traditional healers need to learn small small about modern hygiene, dosage, and side effect. At di same time doctors suppose dey open minded make dem learn about local herbs, spiritual believes wey dey affect how pipu see sickness and illness. If both sides understand each oda beta dem go fit work well together. Also clinical research fit help bridge di gap, many herbs and roots wey traditional healers dey use get real medicine medicinal value but e neva go through proper testing. If scientists and herbalists fit team up make dem test dis medicines dem fit discover natural drugs wey go save lives and even get less side effects. Example, if pesin dey go hospital for malaria treatment and di doctor sabi say di patient dey use bitter leaf or dongoyaro for prevention, e fit talk about am openly, doctor fit warn about overdose or combining am wit dru strong drugs, dat kain transparency fit prevent complications and e dey build trust between patient and doctor. Cultural sensitivity dey also dey very important, many pipu dey mix both systems already, so instead of shaming patients say dem dey use agbo or dem dey go native doctor, healthcare providers suppose ask wit respect, understand watin di patient dey use and work wit knowledge to give safer care. In places like China and India, dem don already blend traditional medicine like Acupuncture and Ayurveda wit medi western practices inside hospital setting. Nigeria and oda African countries fit do di same tin e go help us take di best or both and give our pipu bata complete care.

Wetin be di roles wey traditional healers dey play for health matta and how dem fit wok wit hospital pipu to take support patients well well. So many African community especially for Nigeria, traditional healers na very important part of our health system. Dem dey use roots, herbs, and somtime rituals to treat pipu. Some pipu dey believe say na only traditional healer fit cure dem especially wen di sickness get spiritual matta join. For example, if pesin dey sick and doctor no sabi wetin dey do am but dem don try medicine but im still no get betta, some pipu go tok say na spiritual wahala. For dis kain situation, dem go run go meet traditional healer. Dem fit tok say na ancestral spirit or village pipu dey worry am. Dem go do incantations, give am herbs or pray make di pesin well. But di tin be say we no suppose look down on dis kain healing bicos e dey wok for some pipu. Di truth be say traditional healers dey understand cure and belief of di pipu pass any oda pesin. Dem sabi how to tok to pesin wey believe say im sickness na spiritual. Dem fit give di pesin hope. Naw, make we look how dem fit wok togeda wit hospital pipu—dem nurses, doctors, pharmacist and all odas. If dem too join hand, patient go benefit more. For instance, if traditional healer see say di sickness pass wetin e fit handle, e fit refer di pesin go hospital. Same way wey doctor fit tell pesin make im go collect spiritual support, if di patient believe say na part of wetin go help heal am. But for dis kain partnership to wok, e go need respect, understanding and small training. Traditional healers suppose learn small medical hygiene and safety so dem no go harm pesin by mistake. Doctors too suppose dey open-minded and try understand say spiritual health na part of some pipu life. Anoda tin wey go help na to get platform wey go bring both sides togeda. E fit be community meeting or training workshop. Dia dem go share ideas and learn how to help pipu betta. Las las, na di patient go benefit if both traditional and hospital pipu join hand. Dem fit take care of both di body and di spirit, wey go lead to betta healing and more trust from di community. So make we no throway our traditional knowledge. Instead, make we blend am wit modern medicine to give pipu betta life.

How individuals fit critically evaluate traditional medicine safety and efficiency Wen you hear sey, wen you consider, wen you hear about traditional medicine, first step na to treat am like any other health choice. Think am through, make you gather your information well. No just follow di crowd or do am becos sey your aunty recommend am or na your uncle recommend am. Ask yourself: ‘’Which kind evidence dey show sey dis herbal remedy or dis therapy dey even work sef? Who don test am? How de take verify sey dis tin dey safe for me to use? All dis question na tins wey you go ask. You fit start by looking for any study or lab on dat plant. If nothing dey published for any reputable journal or no scientist don analyse wetin dey active sey dat plant, na sign sey e dey e dey very. For example if tok if herbalist tok sey im tea dey cure liver disease but you no see any report or any doctor wey confirm am, dat one mean sey you dey rely on story and belief. Warning sign sey remedy fit dey effective, e fit cause another wahala for you wey you no get. Another tin be sey make you check how dis remedy de dey produced and how e de dey measured. A good herbal traditional <laughs> traditional practitioner go measure di dosage very carefully, go extract all di properties of dat herb, e go provide product wey dey very standard, e no be any ugbanje um medicine na im e go present um prepare. If healer dey scoop leaves roughly into bottle – no skin, e no even dey control am – e just pack pack root, pack leaf, pour water, no expiry date, dat one na red flag. of contamination. You suppose fit ask sey: ‘’Toh, how una prepare dis kind tin? Which kind water una dey use? Una test am for heavy metal? Una test am for e get pesticide? If answer dey vague or healer dey defensive, e beta to step back. Also de observe claim and promises. If remedy if remedy dey promise if remedy dey promise um miracle cure for different diseases say cancer, HIV, diabetes, without any side effect or need for medical test, dat one na classic red red flag. Real treatment, whether na herbal or pharmaceutical, e dey get limitation at least. Someone who claim sey no side effect at all fit be hide, dey hide all di danger or even be quack sef. Genuine practitioners, dat’s di original confirmed ones, dem go dey honest wit you about wetin dem fit treat and wetin dem no fit treat. Lastly be sey make you trust your body and instrit If you start any herbal treatment and you begin see sey, um wahala don dey sup small small, um stop am immediately or make you consult healthcare provider. Document all dis tin – time, wetin dey sup, which kind symptoms you dey show. Share am wit both your herbalist and doctor. Responsible pra-practitioner um go adjust am or e go sey make you stop am. Quack go bla-, if na fake pesin e go blame sey na you no get faith. By demanding e-evidence na be sey you dey want evidence. You dey check out for any claim wey be sey na na fake or you dey avoid any peer pressure. You go fit fi evade you fit evaluate all dis traditional medicine critically how you go protect yourself from any harmful or ineffective malpractice.

How doctors fit stay up to date, how doctors fit follow latest research and best ways to handle health matta wey concern pesin faith and belief First of all make we no lie doctors dey busy but even wit dat dem suppose try dey go training workshops and seminars wia dem dey tok about religion and health. Some hospitals dey organize somtin like continuous medical education and somtimes dem dey bring topic like faith and healing or how to handle patients wey believe say dia religion na wetin dey affect im health. If doctor at ten d dis kain training dem go dey updated Anoda way be say make dem dey read journals or article from health website. Journals like di Lancet VMU or even local ones for Nigeria dey somtimes carry topics on how religion dey affect patient decision. If doctor dey read e go sabi how to balance medical advice wit wetin di patient dey believe Also online courses dey. Sites like Cousera EdX or WHO platform dey offer free or paid courses wey dey touch on cultural compe ten ce and faith-sensitive care. If doctor fit do small online course e go help am sabi how to take tok to Muslim patients wey no wan take drugs during Ramadan or Christian patients wey believe say prayer go heal am One important tin to tok again na to learn from experience. If doctor dey wok for area wey plenty pipu get strong religious belief make e dey observe make e dey ask question politely make e dey tok to spiritual leaders or traditional healers wey get influence on dem. Na from dia e go learn how to carry evribodi along Collaboration self dey important. Doctors fit wok wit hospital chaplain Imam or Pastor so if patient need spiritual support dem fit link am up. Dis kain teamwork dey help patient feel respected and well cared for both in dia body and dia soul Last tin make doctors dey open minded. Make dem no look down on pesin belief even if e no make sense to dem. Make dem try understand am look for how to help without forcing di patient to drop im faith. Wen patient see say doctor dey respect im belief e go lis ten betta e go trust trust go dey

How faith communities and spiritual leaders fit help promote health and how doctors fit join body wit dem to support patients well well. But plenty communities especially for Naija, spiritual leaders like pastors, Imam, native priest and traditional elders get strong influence. Pipu trust dem pass govment somtime so anytin wey dem tok, pipu dey believe am. Dat one mean say dem fit play big role to promote health and wellbeing. Example, pastor fit use sermon tok about importance of going for medical check-ups, taking drugs as doctor prescribe and even taking vaccines. Di Imam fit use Friday hutubah preach make pipu avoid harmful traditional practice and take care of hygiene. Spiritually leader fit even organise prayer and health tok togeda. Make pipu hear am from pesin wey dem respect, dem go follow am quick. Anoda big role na counselling. Somtime pesin dey sick no be for im body but for im mind. Faith leaders fit provide encouragement, prayer and hope. Dat kain spiritual support dey help reduce depression, stress and anxiety. Na part of total healing. Now make we tok how doctors and health workers fit wok wit dis pipu. First tin be say doctors suppose respect di spiritual leaders and di faith of di pipu. Make dem no look down on am, instead make dem find way to connect. Doctors fit invite spiritual leaders come for community health programs, make dem dey preach alongside health tok. For example, if dem dey do malaria awareness or cancer screening, spiritual leaders fit mobilise dia members. Hospital fit even create small space for spiritual care, wia Imam or pastor fit come pray wit patients if dem request am. Dat one go make patients feel say dem dey cared for both body and soul. Also, spiritual leaders fit help fight fake news and myth. If pipu dey fear say vaccine go cause infertility, pastor or Imam fit help correct dat. Trusted message e fit tok say faith and science no be enemy, both fit wok togeda to give pesin betta life. Last one be say make doctor and public health workers train spiritual leaders. Make dem teach dem small small health basics, how dem go fit identify danger signs, wen dem fit refer somebody go hospital, basic hygiene. Dat way, dem go be partners for health care, no be just by standard. So as we don see am, faith leaders and doctors fit join hand one go bring spiritual encouragement, di oda one go bring medical knowledge. Togeda, dem go support patients well well: him body, mind and spirit.

All doctors fit address fate related concerns with patients wey get divers religious beliefs or divers religious backgrounds. Wen doctor meet patient wey dey come from different religious background e fit be dat e fit be Christian e fit be Muslim e fit be Hindu e fit be traditional believer e good make doctor show sey dem Dey open minded doctors fit start Dey talk say abeg tell me any spiritual practice wey Dey important for you make I sabi am this kind question go give patient space to share wetin dem Dey do for prayer wether na fasting or herbal ritual 0r all dose kin tin as patients Dey explain doctor go Dey lis ten without interruption example if Muslim patient talk say Dem dey dem dey fast during Ramadan doctors fit mirror am say tor I hear say you Dey fast from dawn to sunset we fit adjust your medications time so you go fit take am after your iftar by doing this doctor go show empathy and im for show respect for that faith practice for Hindu patients fit mention sey Dem Dey interested in yoga or Ayurvedic herbs doctors fit say Dey behind (um)to balance your mind and body dem go fit plan your physiotherapy session after your yoga practice so your muscles go straight well um this collaboration go Dey both medical and spiritual routine but patients wey Dey follow traditional African mediocracy and indigenous fate um doctors fit ask about herbal remedies and organizing operations e fit sound like say wich kin herb or ritual you Dey use if im follow ingredient at schedule um e fit monitor any herb drug interaction and plan how to test am accordingly by asking all dis kin questions respectfully im go Dey lis ten im go Dey adapt.

Which kind role patient autonomy and decision making dey make, dey play in respecting patient choices. When doctor and nurse dey talk with patient, na patient autonomy dey grant everything. Patient autonomy means sey na person right to choose wetin happen to em body base on em value, culture and believe. Decision making capacity na wetin make person fit understand information wey wetin be de good and bad part make in form choices. without autonomy and decision making capacity, respect for choice no go real. For practice, provider first fit make confirm sey patient get capacity e fit start by explaining one simple sen ten ce for him language or pidgin, sey ok dis one hard for article e go help infection get small side effect like top stomach pain, if you no take time infection fit spread as after dis kind explanation you go tell ask patient toh make him talk am back for him own word ok, abeg tell me wetin you understand about dis drugs about how you dey prescribe am, if patient fit repeat dat kind gist correct, you go ask questions like how do you feel, how you feel about possible side effect, you fit manage small stomach upset? dis teach back method dey show capacity. Next be sey, provider fit access patient ability to appreciate consequences. If you ask sey, ok if de decide no take dis kind um medicine wetin you think sey e fit happen to your body, if patient sabi explain de risks and benefit na sign sey dem get capacity, if dem dey confuse or dem no fit link choice to outcome, provider go slow down go break information into smaller parts e go dey use analogies like e go compare medicine to spiritual and you go come check am again. why assessment dey happen provider de respect autonomy by giving time and space instead of sey make e go dey press for immediate yes or no answer, dem fit sey ok take dis leaflet talk am with your family or religious leader den we go discuss am tomorrow dis kind pause de honor de patient autonomy and e go allow make patient reflect on their choices. if patient lack capacity temporarily dat kind ok dem dey confuse maybe fever high or maybe medicine wey dem dey take, provider go involve surrogate decision maker dat kind family o um or person wey de patient don designate sey tor na person wey go dey make my choices for me be dis why still seek de patient input on small small choices like meal preference or prayer time, provider fit talk sey for major decision we go consult your wife but I still wan hear how you feel about your comfort and prayer schedule throughout de care provider go dey document anything assessment of capacity and wetin de patient express wish sey e want by combining all these tactics. provider fit ensure sey patient get autonomy and decision making capacity so every choice respect patient value and lead to better health and partnership.

How hospitals fit accommodate hospital patient religious beliefs and practices, such as or dem dey allow for prayers and meditation. For hospitals wey wan really show sey dem care for everybody well well. one of dey important things na how dem dey respect and support pipu religious belief and practice. no mata where person come from or wey thing dem believe, as dey enter hospital dem suppose feel sey their faith still dey important. one simple powerful wey hospital fit support religious practice na through food. You no sey some religion like islam and Judaism get special way ,wey dem dey prefer, prepare and eat food. Muslim go dey chop food Jews dey chop so e go make sense if hospital get dis options available even if dem no get am everyday de make arrangement dey wey person fit request for am and e go show up. some hospitals dey even partner with faith base caterers to supply dis kind food another thing na space for prayer and meditation, some people dey pray five times a day and some dey meditate silently even hospitals fit provide small prayer room or quiet space wey dey clean and peaceful e go help people stay connected to their faith even as dem dey fight sickness. Dis kind of space no need too much decoration just clean floor, good ventilation and respect for silence e go good if hospital no lock am at least open am at regular hours. hospital staffs sef sabi sey some patient go wan their religious leaders make to visit like Imam, pastors, rabbai even traditional priests e dey important may hospital no block dat kind visit unless e go cost dem their, sometimes just to see dis spiritual leader dey boost patient moral and dey give dem strength to recover. Also when treatment dey happen like surgery or delivery some patients dey prefer sey person of same gender handle am base on their religion if hospital fit manage dat e show sey dem dey really sensitive. sometimes no be say hospital go always dey get female doctor for every woman or male nurse for every man but if dem explain am respectfully and try to find alternative every body go understand make I still add sey some pipu no dey take blood transfusion or organ transplant because of their religious believe for example Jehovah witness so make doctors always ask before dem assume anything nah kind respect go help build trust between dey patient and hospital and to make all dis thing work hospital staffs need training dem suppose how to talk and how to act around different religious pipu. no be to laugh person wey dey pray or talk sey their believe no make sense, training go help dem no say dis um one na wey thing dem suppose do and wey thing dem no suppose do, at de end hospital suppose dey flexible dey lis ten dey ready to adjust, na small small effort like dis dey show sey hospital dey truly care for their body, mind and soul of every patient. Make person no sey dem believe dey respected e dey heal faster and dem dey cooperate better with treatment dat one na win win for everybody.

Wetin be some strategies for managing conflicts or disagreement between patients, families or health care providers wey regard wey dey regard religious belief or practices. Make we yan how hospital pipu fit handle gbe gbe wey fit happen when religious believe enter mata for patient care. You no say for hospital na different kind of people dey enter Christians oh, muslims oh, traditionalist and pipu wey no get religion at all, so e dey normal say some times their believe go clash with wetin nurse doctor dey talk. First thing wey important na respect, doctor and nurse suppose dey respect wetin patient dey talk even if e different from wetin dem sabi for medical school. Na true say dem go still talk de medical fact, dem go talk am in a way wey e no go insult person believe, for example if person wan blood transfusion or no be to shout am or force am instead make find dem another safe way make dem manage dey situation another strategy na open communication if patients or their family get concern make doctor no shut dem up, make dem seat dem down talk with calm voice ask question how e important to you or how you go like make we handle am dat kind talk dey reduce ten sion e dey make every body dey understand each other beta. Sometimes wahala dey happen between family members demselves maybe de patient wan follow one belive but dey family dem dey push for another one, for example patient wan use prayer e no want surgery but family dey beg for surgery in dat kind situation, hospital fit bring religious leader person wey understand both de spiritual and hospital mata e go help every body talk true the issue in peace. compe ten ce training na dey important to doctors, nurses, cleaners even securities suppose get small training on how to behave when different beliefs dey involved, e go help dem avoid insult or disrespect even if na by mistake. Make we no forget hospital policy every hospital suppose get clear rule how to balance religious practice with medical care example wey fit talk say if patient wan pray make nurse give am privacy but make em still monitor sey treatment dey go on well or say if patient wan refuse one treatment dem go sign one paper show say dem understand de risk wey issue don serious like life or death hospital fit call ethic committee dem go seat down as group doctors lawyers, chaplain talk how to balance religion, law and medical decision dis kind decision dey help settle matter wey don pass normal talk so my pipu managing disagreement about religion for hospital no be fight, as u dey lis ten to dey respect and dey find common ground dat one na true um na de true spirit of care.